Cora asati issi bootan eqqidi appile duuthi ekkidi kushen oykki eqqi deettes.

issi bootan lo7iza paapaye issi mithi ya dawus izakka lo7iza ayfeta ayfa uttadus ista giddon cora asati deettes cora asati paapaye ayfeppe duuthi ekki ekkidi issinozikka nam7a oykkides issinozikka issino oykkides hankooyti eqqi deetes

issi addezi makina bolla muuze caanishe dees iza achchara issi addeyka hare gaarera aadhdhi bishe dees

Daro mithata giddon guutha muuzey dees

issi indiya tukke giddon tukke ayfe maxashe dawus

issi denba gaden cililora lo7iza muuzey toketi uttides izikka cililora lo7iza muuzekko

Cora nayti madabe bolla shumbura miccishe deettes.

Daro batala sinthen guutha uthi dees gutha utha sinthen daro asati cora asati deettes istika aytara aawatara naytara issi beetesefe cora asati deettes.

Issi indiya papaye haththi ushshashe dawussi papayziaka loo'za pire ayffides

issi dalga demba gade nam7u waaxa booran goyshe deettes issi addezi beyta goyshe des issi nozi essidi izi awu bidakquqa

daro asati nam7u kushen puute oykkidi eqqidi deettes

daro asati limate ooththana bishe akafa wale hessanne hessa masatiza daro miisheta oykkidi eqqida

oosancho gabareti limate oothanas issi bootankeydi eqqida

Issi denba gaden gita aspaltey de'es; iza gidonkka issi lanqe bagaara daro kaameleti zo'o medhoy, bica medhoy hessanne hessa masatida kaameti issi baggaza kumidi de'etees.

issi gitta ma shiney ogen eqqides izi garsanka kafoy dawus

gittama gaazineppe asati kath tookki tookkidi kessishe deettesgiaa

issi dalga gade issi gita gadey dees he mi baggara dhoqanne ziqa gidida gadi dees izappe ha shi qishin denba lo7iza denbay dees iza giddon ichashu keeththe gashshe gashe keeththeti ichashi deettes ista lanqen gaashe zerete

Issi dembba gaden lo'iza badalaranne baadhdhora toketi uttides. Izikka wochchin cililo mala lo'izayssi iza giddon addey eqqidi de'es.

issi lo'iza demba gaden badalara baadhora toketi uttides, iza giddonka nam'u addeti eqqi detes.

Issi dempa gaden lo7iza cililo badalay toketidi doli uttides nam7u asatikka eqqidi iza xeellife deettes

issi goyettida denba gaden oyddu asati fute tokkishe deettes oydatappeka issi nozi eqqidi dees heedzdzati tuufeza tokkishe deettes

Addezi issi goyetida gaden puute tokishe de'es.

Mitha gidora pude efiza oge de'es efiza ogezika mitha gidora efes .

Issi bottan issi saxinne gidon timatimey kumi utides Issi bagan guththa timatimey des qasekka hezdzdu asati iza achan eqi detes

Issi bootan shara hiixidi kaarote dono qaysire qaara hessanneessa malata woththida

Issi biitta bolla madabbara woththidi izan qosxa abbakado qaara woththi uttida.

nam7u asati oge lanqen uttidi loome qaara hessanne hessa malatiza daro miisheta bayzishe deettis

issi bootan saaxine giddon lo7iza timatemey dees izakka issi asi kushen oykki dees

Issi gita mitha bolla oyddu matha kooothati deettes.

issi maashiney gade goyzason coraha asati eqqi deettees

Issi addezi nam7u adde kutto kushen oykki eqqides.

issi indiya birda giddon laaqa idimmada eqqadus

issi lo7iza gaden toketida paapayey izikka loiza pire ayfi uttides he pireykka woga orde

issi gita denba meedan cora deyshati deettes ista giddonka oyddu asati deettes issi nozi ista giddo gelidinne issi deshu oykki eqqi dees

Cora marati issi bootan eqqidi deettes istas nedhozi coratas boothth kumidos

Oyddo asati eqqi deette istika booththa gawune may7 deettes istafe nam7u asata kushen guanti dies

addezi miizi qoodhen diza wodoroza oykki uttides miiziyakka eqqada dawus izis medhoykka zo7okko

Hezhzhu gen'etti wora giddonni hamutetees.etti hamutizza worazzikka cora worakko.

issi gimeley mitha bolla kololidi mitha haythe xunqees

zihone giza gitta wolqama do7ati heni wora giddora ha ishe deettes

issi dhuma wura giddon gaammoy iqqi deessa

Issi shuchcha giddo dagiza bootan aykkoy banta bootan godarey eqqidi dees.

daro gumareti abba lanqeen eqqidi deettees